Rehefa tonga ny fotoam-panambadiana dia fomba maha-malagasy ny manasa ny havana akaiky sy ny namana hiara-paly amin'ireo mpivady vao. Izany dia manamarika ny firaisan-kina sy ny fihavanana eo amin'ny samy mpihavana sy ny samy mpinamana.

Lanonana lehibe iray izay karakaraina isa-taona eto Antananarivo ny fampisehoana ireo fiara mihaja maro. Ity lanonana ity dia paikady fampiasan'ireo orinasa mpivarotra fiara lehibe maro eto madagasikara mba hamarotana ny vokany.

Vehivavy mpivarotra iray, eo anivona tsena lehibe iray, izay manana vata fitaratra, entina hametrahana ireo firavaka maro izay amidiny, toy ny rojo izay miseho amin'ny endrika maro samihafa, ary ihany koa kavina maro.

Mba hanafainganana ny fifampirarahana ara-bola eo amin'ny olona roa izay mipetraka any amin'ny toerana mifanalavitra dia nametraka lamina ireo banky misy eto madagasikara mba halavorary ny fikasana izy ireo.

Zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, indrindra indrindra fa eny amin'ny toeram-piasana ny solosaina. Ity fitaovan' ity amin'ny alalan'ny kitendry izay miaraka aminy dia ahafahana mandinika lahatsoratra maro sy lava ary ihany koa afaka hitahirizana ireo sary tiana hotazomina.

I Monja ROINDEFO dia praiminisitra Malagasy, voatendrin'ny filoha Andry Nirina RAJOELINA ny taona fito febroary sivy sy roarivo. Filohan'ny antoko Madagasikara otronin'ny Malagasy izy ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, taorian'ny nahafatesan'ny rainy.

Raha ny eto Madagasikara manokana dia fitaovana iray tena manala ny fahasahiranan'ny Malagasy tokoa raha ny kodiaran-droa ; noho ny fitohanan'ny fiara eny an-dalana manko dia izy ity dia manafaingana ny dia raha toa ka maika ny olona iray.

Raha toa ka maniry ny hifindra trano na hitondra zavatra mavesatra dia tsaratsara kokoa ny miantso ireny fiara lehibe ireny, mba hanala fahasahiranana amin'ny fitondrana izany. Ireny tokoa mantsy dia mahazaka entana izay mety hahatratra hatramin'ny iray taonina sy roa taonina.

Manome endrika ny fiangonana ireny fisian'ny tilikambo ; ankoatra izany dia famantaranora koa izy ity ho an'ny olona eo amin'ny manodidina ary afaka atao marika hanondroana lalana raha toa ka very ny olona iray.

Ankizy miisa enina miaraka amin'ny mpanabe azy ireo mijanona an-dakilasy mandritra ny fotoam-pisakafoana miaraka amin'ny varavarakely mihidy sy ny solaitra be voadio.